Noba yaga la zeŋ ka pɔge kaŋ le zutare pelaa kyɛ tēɛ o nu a leɛ de a nu kaŋ nyɔge kyɛ ka ba eŋ ba nyobori tontoore k'a biiri mine meŋ be a ba puoriŋ a teɛ teɛ ba seere.

Dɔbɔ banaare la a maala zie a dɔɔ kaŋa suee kparezeɛ kaa dɔɔ kaŋa meŋ a do are dɛre zuŋ ka kaŋa meŋ pɛgle braashi a pentire a die.

Kuore zie la ka dɔbɔ a kyɛnɛ ka ba mine meŋ a tuo daga ba maalɛɛ a daga ŋa zummbo kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a paŋ su bonsɔglɔ a tuuro a puoriŋ.

Daa poɔ la ka pɔgeba zeŋ a koɔrɔ bomma ba koɔrɛɛ kommie, gyɛnlee, zuma aneŋ bon taa taa a pɔgɔ suee kpare pilaa.

Pɔgeba ane dɔba la be a kyɛ a pɔgeba seɛrɛ la ka a kaŋ zeŋ teŋɛ ka a kaŋ seɛ lɛɛŋ wa do kyaare o a seɛ maŋkuri naŋ waa ŋa dɔre kyɛ ka a zu soga e pelaa.

Pogesarre la ka ba mine are a pɛgle dabilii a ngmɛɛrɛ gaŋgarre kyɛ le zutarre ba zuree ka ba mine meŋ zeŋ a kyɛ ngmɛɛrɛ a gaŋgarre mine baŋ seɛɛrɛ.

Dɔbɔ banaare la a are maala zie ba bayi vɔglɛɛ kpoŋlo ka bonyeni a su sengilɛnte dɔre kyɛ ka bata meŋ a su oovarɔl .

Teŋkpoŋ poɔ la ka nensaaleba yaga ane loɛ a be sokoɔraa za a noba mine zeŋɛɛ kataweeere parɛɛŋ kyɛ ka ba mine meŋ kyɛnɛ.

Tigre zie la ka dɔbɔ a zeŋ ka kaŋa meŋ are puoriŋ kyɛ baŋ ngmeɛrɛ gaŋgare ka kaŋa meŋ a ngmeɛrɛ daworo ba vaarɛɛ wogyerre kaa wogyɛrre toɔre pilaa ne sɔglɔ.

Nobɔ la are a su kpare zeere kyɛ de wogyɛre a a piliŋ piliŋ a wogyɛre eɛɛ wogyɛ bluu ka ba de a vaare poɔ a wogyɛ zeere na poɔ neŋbonyenaa eŋ ba vaare a wogyɛ bluu na kyɛ ka ba biŋ tabole kpoŋ kaŋ a ba sensugliŋ kyɛ nyoge taa nuure a zege kaa do.

Dɔɔ aneŋ pɔgebɔ bayi la are sɛlɛ folaware. A pɔɔ kaŋa eŋɛɛ walentembuut, kyɛ ka daare mine meŋ a are ba puoriŋ.

Tɛne die la are baŋ de moɔ a pilli ne ka sakere pãâ are a dɛle o bibiiri mine meŋ arɛɛ a die puoriŋ ka bayi a tuo baagere.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

Baŋgyere dɔɔ zie la, a baŋgyeraa beebe, ka vūū-kɔɛ meŋ bebe, pɛnnoo figiruu zie meŋ beebe, a bommeelaa te naŋ maŋ de meele ne a te pare ka hõõ wa dɔɔ baare k'a meŋ bebe.

Lɔɛ la a lake ka teere a are kɔg aa lɔɛ ka hɛlikɔpta meŋ a be a lɔɛ seŋsugliŋ a lɔɛ mine eɛɛ peɛɛli kyɛ ka a mine meŋ a e zeere.

Tigre zie la ka dɔbɔ be ba mine lee wogyɛrre ba nyaaŋ ka ba mine meŋ kyɔŋ lai ka dɔɔ kaŋa tɔŋ ba weɛ a tuo duge aneŋ ti bilii aŋ be o poɔŋ.

Pͻge na zeŋ kyeenԑ koosee ka kuripͻͻt neŋ a, neŋ suruu a biŋ o nimisogͻŋ. Ka a koosee mine meŋ biŋ o nudoreŋ kyԑ o ŋmaara gyԑnlee ka peԑ meŋ biŋ o nugͻͻŋ.

Pompi tuuribu la tuuro ba pompi a kaŋ zeŋɛɛ teŋɛ a vɔgele zupili kpogiloŋ kyɛ eŋ nimikyaansɔgelɔ k'a kaŋ meŋ are dendeŋ kyɛ meŋ vɔgele zupili kpogiloŋ kyɛ su kaaya buluu a pompi lɔɔre la are a tuuro a pompi k'a kaŋa lere o nuuri kyɛ su kpare zeɛ a vɔgele zupili

Pɔgebɔ mine la be a kyɛ, a kaŋ zeŋ la dakogi zu o seɛ la wegyɛ k'o yɛ kyoɔne kyoɔne soone kyɛ k'a kparoŋ meŋ e soone k'o yɛre kɔkɔlɛɛ pelaa kyɛ leŋ duuku zeɛ, o biŋ l'o pelee a waana k'o da boma a eŋ, a boma kommie meŋ bebe ka borɔbɛ bebe ka zeɛre boma yaga a be a kyɛ.

Die la are ka takore ane dendoɛ a bebe ka firigyiri meŋ kyɔŋ taa ka dakogipelaa biŋ ka tabol pelaa biŋ ka noba be a be.

Noba yaga la be a kyɛ dɔba ane pɔgeba ane bibiiri ka kaŋ zaa maŋ taa o laa ba kyɔŋ la ee fuoleŋ a paa gɛrɛ ka be te de bondirii.

Divilaa poɔ la ka dakogre a biŋ ka peekyɛrre a mare mare a dankpiniŋ ka a sazu meŋ a e pilaa kyɛ ka bonkaŋa a biŋ a puoriŋ a meŋ e zeɛ.

Pɔɔbilii bayi la are a su kpare doɔre kyɛ yɛre baagiri ka pɔge kaŋ zeŋ teŋɛ taa bie kyɛ kono a gbolo kaara naaŋmene ka dɔɔ kaŋa meŋ guuni a su kpare yelo kyɛ kaara a pɔge ka kaŋa meŋ are kyɛ meŋ kaara o fon.

Sogyere ba nuu la, a be moɔ poɔŋ, ka kaŋɛ gaŋ teŋɛŋ, ka bayi a gbedumo a kara, kaŋa eŋɛɛ globs, kyɛ ka bayi meŋ are

Dakoroŋ saŋa noba la ba eɛ noba banaare ka kaŋa vaare wagyɛ zeɛ ka kaŋa meŋ a vɔgle kpogle kyɛ teɛ o nu tɔgle kaŋa soba na.

Pɔgego la a yere baagye kyɛ vɔgle zupele a poro bondire a kore noba a bondire eɛ mui ane stew ka teɛ a paa de a laare poɔ.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

Shipu kpoŋ la a be kõɔ poɔ ka dɔbɔ ne pɔgebɔ a gaŋ gaŋ gyiire a kõɔ mine naŋ be a shipu poɔŋ a kaara nobɔ naŋ dugro a kõɔŋ.

Noba yaga la a kyɛnɛ, ka bamine e pɔgebɔ kyɛ ka bamine e dɔbɔ, k'a dɔɔ kaŋ su kpare doɔre a be a nimitɔɔre kyɛ k'a kaŋa meŋ su kootu kaŋa kyɛ taa bondoɔre kaŋa naŋ waa ŋa daa a de tēɛ tɔgele a onaŋ naŋ su a kparoŋ k'o waa bondoɔre.

Dɔba la a zɔŋ motori a are sorkɔɔraa zu kaŋa zɔŋɛɛ moto zeɛ ka kaŋa meŋ kpare o tɔ kyɛ la kataweɛ kaŋa meŋ are be a dɔɔ kaŋa teɛ la o nuu.

Tii la ka dɔɔ kaŋa maale a boɔrɔ ka o nyu, o de l'a perɛte ne a tii boma a pare a tabol zu, o de l'a kapo na o naŋ eŋaa tii a nyɔge ne o nuuri kpara kyɛ pãã taa kyɛ ka piletiri mine pãã naŋ pare a teebol zu.

A sakeɛ zɔŋ zo gaŋ taa la ka ba erɛ a dɔba banuu zɔŋɛɛ a sakeɛ ba zaa vɔglɛɛ zu kpoglo kyɛ eŋ nimikyaane meŋ.

Mɔɡyaɡe poɔ la wɔɔre la ka te nyɛ ka a ɡaa ka a te nyu kõɔ kyɛ a mine ba nyuuraa a kõɔ a wɔɔ kaŋa taɡe yie la te are o yoɡe kyɛ lɔpelaa kaŋ meŋ are ka noba yaɡa a kpɛ te be a lɔre poɔ ka te nyɛ teere ka a be kõɔ zie.

Dɔɔ la a zeŋ dakogo zuŋ ka o pɔgɔ meŋ gbi teŋɛŋ kyɛ ka ba bidɔɔlee meŋ a be ba seŋsugliŋ a pɛgle tɔɔi ba zaa eŋɛ maayɛɛ la ka ba laare kyɛ keese materre a be ba puoriŋ.

Voote zie la ka nesaalba a kyong lain a gɛɛre ka ba gaa te voote. Saker kanga biŋe be. Kyɛ ka doɔ kanga a su kpare zie a paaŋ pɛgle o karataa a gɛre ka o eŋ a voote daka poʊ

Nobɔ mine iruŋ la a are a be ba davoro poɔ ka a dɔɔ a go a vɔgle zupil pilaa kyɛ de o nu a tuŋ tɔɔre poɔ ka pɔgebɔ bayi meŋ are vaare mariyaafi.

Dɔɔ ane o pɔge ane ba bidɔɔlee na, ba zaa zeŋɛɛ teŋɛŋ, a dɔɔ ane a pɔge sue noɔyaayi. Ka a bie meŋ de o nu toŋ baage kaŋa poɔ a kaara.

Pɔge ane dɔba bayi la a zeŋ ka tabol biŋ ba nimisogoŋ ka kɔmpetare dɔgle be baŋ kaara a kɔmpeta poɔ kyɛ kyɛllɛ yɛlɛ mine a yiri.

Yi kyoglokoloo kaŋ la are ka lɔ zeɛ ane lɔ pelaa a waana a wa ngmɛ taa nobɔ arɛɛ la a kaara a lɔ zeɛ na kyɛ kaa lɔ pelaa na zage o zaa kaa lɔ zeɛ na meŋ nyobogre zaa zage o zaa kaa lɔ pelaa na a galli gbɛɛ kyɛ kaa bonzeɛ na a naŋ are kyɛ kaa nobɔ meŋ are a kaara.

Deɛmo zie la ka ba be bidɔbɔ bayi a zeŋ a ngmeɛrɛ gangaa kyɛ ka pɔgesaraa kaŋ a seɛ te do be saseɛ poɔŋ a pɔgesarre mine meŋ areɛɛ ba puoriŋ a le wogyɛrre ba nyaaŋ.

Polise dɔbɔ bayi la be die poɔ ka kaŋa zeŋ dakogo zuŋ kyɛ ka kaŋa go a vɔgle zupiluu a eŋ gloves kyɛ pɛgle pimbire a kyɔgrɔ neŋ a o nɔŋ naŋ zeŋ a daoge zuŋ.

Pɔgesare la a kyɔŋ laen a wullo ba noɔiriŋ iruŋ a pɔgesare eɛ nenwogri ba kaŋa daŋɛɛ weɛŋ a su bonzeɛ oŋ toɔre toɔre.

Noba yaga be la a kyɛ, bibiiri ane nembɛrɛ, a biiri mine be la a puoriŋ kyɛ k'a bie kaŋa daa yi a nimitɔɔre a taa gaŋgaa a ŋmeɛrɛ.

Tigri zie la ka pɔgeba banaare a zeɛra a pɔgeba zaa lee zutarepeɛle kyɛ ka kaŋa meŋ a de tampelaa a gare o kɔkɔre.

Divilaa poɔ la ka dakogo biŋ ka kapuee a dɔgle a dakogo zuŋ kyɛ ka tabol meŋ a biŋ a dakogo nimisugɔŋ kyɛ ka teɛ kaŋa meŋ a ve a dakogo lomboriŋ peekyɛrre meŋ marɛɛ a daŋkpiniŋ.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ a kyɛ, o maalɛɛ solare o taɛ a lapotɔpo a maala ne a solare, a waayɛre la pare a dakogi zu kyɛ k'o biŋ biŋ a bontɛɛtɛɛ meŋ onaŋ de maala ne.

Dɔɔ kaŋ ane bibiiri ane pɔɔbɔ la be a kyɛɛna ka a dɔɔ kaŋ pãã nyɔɡe boma mine taa a pãã zeŋ erɛ ka a bibiiri pãã zeŋ kyɛ pãã bone na naŋ la ka a dɔɔ ka kɔŋkolee kaŋ meŋ pãã biŋ a dɔɔ nimitɔɔreŋ kyɛ ka a dɔɔ pãã zeŋ kyɛ de bone kaŋ eŋ a nuŋ kyɛ pãã erɛ yɛlɛ mine.

Die nimisugɔ la ka lɔɔre paki ka dɔbɔ mine anevpɔg kaŋ a are be a dɔbɔ mine suee noɔ yitaa a pɔgɔ meŋ a eŋ mask.

Lɔ veɛle veɛle la are ka neŋsalba meŋ a are be kɔmpiutarre bee a lɔɔre eŋɛŋ a lɔɔre kaŋa eɛɛ zɔzeɛ.

Dɔbɔ banaare ane naabo la a be gaŋa poɔ a naabo zoro gɛrɛɛ a dɔbɔ zie kyɛ ka neŋsalba mine meŋ a are a gaŋa puoriŋ a kaara ba.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

Dɔba la a kyɛnɛ ka ba mine tagra baagere ka ba mine meŋ pɛgle baagere ka ba mine meŋ mare a baagere a dɔɔ kaŋa sue kparezeɛ kyɛ baŋ kyɛnɛ gɛrɛ die kaŋa eŋɛ.

Bidɔbɔ neŋ bipɔgbɔ aneŋ bibiire la be kõɔ poɔŋ ba mine suee kparre ba mine meŋ ba su kparre ka ba mine duuro a kõɔ kyɛ ka ba mine meŋ a are a kaara ba.

Dɔbɔ ane pɔge la are ka plane bile meŋ a biŋ kɔge ba a pɔge arɛɛ ba nimisogɔŋ a vɔgle zupili kyɛ yele yɛlɛ wulo ba.

Bondirii tabol zu la ka dɔbɔ bayi ane pɔgɔ a zeŋ a dire bondirii ka glaaserre dɔgle be ka pɛbile meŋ a biŋ be ka bondirii mine a be o poɔŋ.

Pɔgebɔ la a bamɛ, ba gaa la baa a te ɔŋ kõɔ a tuo, a pɔge na naŋ be a puoriŋ, o su la kparoŋ naŋ waa ŋa vaare kyɛ k'a onaŋ na meŋ naŋ tu k'o meŋ su kparoŋ k'o waa dɔre fiiŋ kyɛ a banaŋ na meŋ su la wegyɛ ne kparoŋ k'a kaŋa su kpare sɔgelaa a donwēɛ soba na meŋ su la kparoŋ doɔre.

Pɔgebɔ yage la be a kyɛ a seɛ wegyɛre kyɛ de lɛɛ naŋ veɛlɛ a yɛre yɛre kyɛ de mine eŋ ba zuree poɔ, ba taa la ŋmama ba naŋ maale k'a veɛlɛ.

Noba yaga la are dɔba ane pɔgeba ba taae kuori a kuori daga la ka a noba mine a tuo ka ba mine kono a tuuro a daga.

Dɔba ne pɔgeba la are a teɛ teɛ ba nuuri ka dɔɔ kaŋa naŋ be ba niŋe sogaŋ a pãã kyenɛ a puoro a bonyen bonyen pɔge kaŋa arɛɛ be a su kparpelaa.

Poliserre aneŋ pɔgebɔ bayi bayi na a are a pɔge kaŋ yelee yɛlɛ kyɛ ka otɔ na a are o puoriŋ a polise kaŋa deɛ hankɔf a eŋnɛ a pɔgɔ kaŋa.

Dɔbɔ la a be lɔɔre zuŋ, a pɛgele malfa ane felakere. A dɔɔ kaŋa sue kparenuwogi pelaa. A malfabie mine meŋ biŋ a pareŋ.

Pɔgeba bayi la a maala bondirii kaŋa zeŋɛɛ kyɛ ka kaŋa meŋ are ba zaa bayi le la duuko ka kaŋa a yaara koose kãã poɔŋ kyɛ ka kaŋa meŋ dɔɔna boma a kãã mine poɔ.

Sogya dɔbɔ bata la a are de kuree a de gare ka nobɔ yaga are a kuri puoriŋ a nobɔ zegɛɛ pilaawud baŋ sɛge bomma a eŋ a pilaawud eŋɛŋ.

Naa la zeŋ ka o kpaŋbeɛ zeŋ kɔgoo a naa vaarɛɛ kente wagyɛ a eŋ salma kuee o nuuriŋ a yɛre mine meŋ kyɛ pãã de mine meŋ a eŋ o zu kyɛ pɛgle zuure.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

Noba yaɡa la are pɔɔbɔ ane dɔbɔ a pɔɡe kaŋa de la bie a vɔɡele o bɔɡɔ zu kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ a duoro o boma sɛremaanee , komie, anyu ane bɔɔdeɛ zaa be a be ba kpaarɛɛ patar a be ka fo nyɛ noba yaɡa ka ba be a be.

Bibiire bata la a pɛgrɛ laare ba zaa zuunee la ka kaŋa de o nuure tuŋ rɔba sɔglaa poɔ ka kaŋa meŋ are a uro daraŋsan.

Dɔbɔ la kyɛnɛ ba su la ɔvalɔɔ kparre peɛle a eŋ walantinbootiri meŋ a pãã eŋ masikiri meŋ kyɛ daara boma mine.

Dɔbɔ bayi la a ba zaa bayi eŋɛɛ gloves kyɛ vɔɔle kpoŋlo kaa nobɔ mine meŋ pãã are a reŋe puoriŋ a kaara ba.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ na laŋtaa ba mine ngmɛɛrɛɛ gangarre kyɛ ka ba mine bata a pãã be ba nimisugɔŋ seɛrɛ seɛre.

Dayaɡa la biŋ a kyɛ ka ba biŋ baaɡezeɛ kaŋa a daare zu ba nyɔɡe la wɔɔyɛre mine meŋ a ɡuoleɡuole nyɔɡe leŋ a de pare a daare zu kyɛ ka daŋkyini meɛraa kaŋ meŋ are a taaboori puori poɔ.

Sokoɔraa zuŋ la ka lɔɛ a zoro ka. bibiire mine bayi meŋ are be a bibile kaŋa suee jalabia pilaa a are de o nuure mareavlɔɔ sɔglaa eŋɛŋ kyɛ muulo kaara a lɔɔre poɔ.

Pɔgɔ aneŋ dɔbɔ bayi la a ngmɛɛrɛ bɔl kaa nobɔ mine meŋ pãã are kaara tabol meŋ biŋee ba seŋsugliŋ ka a dɔɔ kaŋa pãã heedi a bɔl.

Dɔbɔ la a tuo daga ka flaawarre dɔgle a daga zuŋ a dɔbɔ mine meŋ vɔglɛɛ zupile ka ba mine meŋ a eŋ. maakirre a are kɔge ba.

Neŋ iruŋ iruŋ la a lang taa ba kyɛnɛ la sokoɔraa zuŋ a ba mine pɛgle baagyirre ka ba mine vɔgle zupile kyɛ ka sonkonso bon kpoŋ kaŋa meŋ pãã araa sokoɔraa noɔreŋ.

Dɔɔ la zeŋ pɛgle tea ane cup ka pleteri ayi meŋ dɔgle table zuŋ ka borodo be a pleti kaŋa poɔ kyɛ ka coins meŋ biŋ kɔgaa plate.

Noba yaga la be a kyɛ, ba waa la nempeɛle a taa biiri a zeŋ ne dɔbɔ ane pɔgebɔ, ba heŋ la ba dondi tabol zu a pãã biŋ biŋaa ba bondirii a ba perɛtere poɔ kyɛ biŋ ba kõɔ meŋ, a ba kɔnnyu boma poɔ, ba pãã yele la yɛlɛ ka bamine laara kyɛ ka bamine kaara a bondirii.

Noba banuu ane pɔge la are. A pɔge su la kparesɔglaa kyɛ ka ba maala boŋkan.A dɔɔ kaŋ naŋ su kparezeɛ ti la mire a are ne.

Noba yaga la be a kyɛ a pɔge kaŋ zeŋ la dakogi zu kyɛ biŋ tiinɛɛ a tabol zu kyɛ ka a noba na paa de nyɔge tontooraa a pɔge ba nyɔbobo kyɛ meŋ zeŋ dakogro zu ka o wullo ba yɛlɛ.

Lɔɛ na tuoretaa sokoɔraa zuŋ a ngmɔgle ngmɔgle ka a faya sɛɛvis deme a pãã wa are kaara ka ba lɔɔmeŋ a are be.

Bidɔɔbilii bayi la be pata pare kaŋa vɔglɛɛ zupiluu kyɛ su sengilɛnte nyu ka ba bayi zaa a pɛgle malfarre kaŋa zeŋɛɛ tabol zuŋ.

Wɛgyɛŋ poɔ la a kyɛ ka wɛdonne yaga a be a wɛgyɛŋ poɔ amine eɛ gbeŋime, ka mine meŋ e mɔnii ka ba a pãã are a wɛgyɛŋ poɔ.

Tigre zie la ka nobɔ yaga yaga a be makyo dɔbɔ mine bata meŋ areɛɛ la ka ganga Kpoŋ a biŋ ba nimisugɔŋ kyɛ baŋ de tan bilii bilii a le ba zuree.

Bibiiri mine la are ka pɔɡekpoŋ kaŋ meŋ a are ka a biiri mine zo ɡaa te mili a pɔɡekpoŋ a nyɔɡe o taa kyɛ ka a bie kaŋ ɡyaŋ yi a are kyɛ ka nasapɔɡe leɛ suli kaara a bie.

Die poɔ la ka dɔbɔ ne pɔgebɔ a zeŋ naasaal pɔɔ kaŋa zeŋɛɛ ka kɔmpiuta a biŋ o nimisugɔŋ ka dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ a su kootu sɔglaa kyɛ eŋ nimikyaane a kaaroo.

Die poɔ la, dakogiro ane teebol be l'a die poɔ ka baagiri biŋ kɔge a dakogi kaŋ, ka vūū be a dieŋ, ka pɛnnoo bone be a die poɔ kyɛ ka baagi boŋkaŋa dɔgele a teebol zu.

Dɔbɔ ne pɔge la yiele yieli a seɛrɛ a dɔbɔ seɛ torasa yitaa a eŋ lɛɛ ba kɔkɔɛɛŋ kyɛ de tama mine meŋ a le ba zuriŋ ka a pɔgeba meŋ a seɛ wagyere kyɛ de a wagyɛ mine meŋ a le ba nyaaŋ .

Die poɔ la ka dakoge zeere a biŋ ka tabole a biŋ a seŋsugliŋ be ka teevi meŋ a mare a dankpiniŋ kyɛ ka foto kaŋa meŋ a mare a dankpiniŋ.

Noba yaga la be a kyɛ, dɔbɔ ane pɔgebɔ and bibiiri, ba be la karendie poɔ, ba sɔ la bonsɔgelaa a dankyini poɔ a ŋma ŋmaabo a eŋ a dankyini poɔ a ba karema are lanne are l'a dendɔre noɔre kyɛ kaara a tomɔ o naŋ ko ba.

Nobɔ yaga la araa kyɛ pɔgbɔ laa ba yaga zie ka ba mine tuo woore ka ba mine yɛraa woore kyɛ ka ba mine mare mare biiri ka ba pɔg ba zu zupile a kyɛ kyɛnɛ.

Bidɔɔbilii ne bipɔgebilii la deɛna sitegye zu a bidɔɔbilii vaarɛɛ wagyɛre kyɛ ka a bipɔgebilii meŋ a le wagyɛre ba nyaa kyɛ le zutare meŋ.

Pɔgebɔ bata la mare biiri kyɛ ka dɔɔ meŋ tuo bɔɔraa, a pɔge kaŋ meŋ pɔnne la bɔɔraa k'o waa doɔre kyɛ k'o de wegyɛ zeɛ a mare ne a bie, a kaŋa meŋ mare l'a bie kyɛ tuo bɔɔraa kyɛ meŋ su kparoŋ naŋ waa doɔre ka kaŋ meŋ su kpare zeɛ.

Mͻnii ane gbeŋini la be mõͻ. A gbeŋini nyͻgԑԑ a mͻnaabo kaŋa a paa lͻͻ ka boma anaare, gbeŋine anaare a mare o eŋԑŋ a donͻ.

Teŋ iruŋ kaŋa nobɔ la ka dɔbɔ bata a pãã be ba nimisugɔŋ ba seɛrɛɛ gontonne a kyɛ tuŋ sɔkserre ka bayi pãã te miri a tagra kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na a kaara.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

Pɔɔsarre neŋ bipɔlɔ la ngmɛɛrɛ pɔletis ba deɛɛ a ba neŋ buoɔraa peekyɛ a wullo a noba a pãã yele yɛlɛ gyamaa ba mine eŋɛɛ nimikyaane kyɛ vɔgle zupile.

Deɛmo zie la, ka dɔbɔ mine zeŋ a ŋmeɛrɛ gaŋgare, ka ba mine yiele yiele, kyɛ ka ba mine pãã be ba nimisogɔŋ a seɛrɛ kyɛ kpaara ba nuuri.

Noba banuu la be die poɔ ba eɛ dɔbɔ bayi ane pɔgeba bata ba banaare zeŋɛɛ la kyɛ ka a pɔgɔ kaŋa a are ba nimisɔgɔŋ a pɛgle maakaa yele yɛlɛ koro ba.

Dɔbɔ la a zeŋ bɛɛkyere zuŋ a dɔɔ kaŋa vɔgleɛɛ zupilepealaa ka bamine a meŋ a zeŋ ka oware a biŋ ba nimisɔgɔŋ baŋ ŋmeɛrɛ.

Nensalba la are die kaŋa puoriŋ pɔge kaŋa deɛ wagyɛpelaa a le o nyããŋ ka polisidɔba mine meŋ a are be a vɔgle zupile.

Pɔgeba bata la zeŋ a le zutare kyɛ pɛgrɛ kapore a kapore eɛ kapobɛrɛ ane kapobilii kyɛ ka kuruu a biŋ kɔge a pɔge kaŋa.

Dɔɔ bipɔlɔ bayi aneŋ bibiire bayi la a ngmɛɛrɛ gaŋgarre ba zaa seɛɛ wogyɛ yitaa kyɛ lie ba puore a tɔgle moɔ die.

Sakubiire la be laɔɔreterre poɔ ka mikroskoperre a biogas nimisugɔŋ ba mine kaara la a mikroskope poɔ kyɛ ka a mapu meŋ a pãã yagle a dankpinIŋ.

Die poɔ la ka dɔbɔ ne pɔgebɔ a zeŋ dakoge peɛɛli zuŋ ka a pɔg kaŋa pãã ire are o suee kootu pilaa a seɛ trɔza sɔglaa kyɛ yele yɛlɛ a korɔ a ba kyɛlɛɛ na.

Gbɛrɛɛ la a laŋtaa a kyɛnɛ gɛrɛ zie kaŋ ka kaŋa pãã zeŋ a gbɛrɛɛ sakire zuŋ ka a nie kaŋa be puoriŋ a daara kyɛ mare baagi.

Dɔbɔ b bayi na tonɔ laet toma. Ba zaa bayi sue ovarɔɔl kyɛ vɔgele kpoglo. Ka kure ne waayɛre pãã are araa zie zaa.

Parliament house poɔ la ka a parliamentarian zeŋ ka kaŋa are,a yele yɛlɛ, o eŋ la nimiri kyaane, kyɛ ka karata peɛ meŋ a biŋ o nimiri-sɔglɔ.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

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ ne bibiire la a yire ba teŋɛ ka ka ba gaa teŋ yuo ba tuogee ba bomma ba zuŋ a bomma eɛɛ pile laare bogiterre aneŋ wogyɛrre.

Nobɔ yaga be la mane koɔ poɔ dɔbɔ pɔggbɔ bibiiri ba waaɛ yaga lɛ a koɔ poɔ a duuro kyɛ ka ba mine meŋ yi te are a dondolo zu teere ayi are laa dondolo zu kaa nobɔ mine araa be kyɛ ka yiri kaŋa meŋ are ka ba maaloo a de penti dɔre a sɔ.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

Galaŋsee bogi poɔ la ka dɔbɔ are ba tutuee tɛne ka dɔɔ kaŋa do are a tɛne zuŋ a pãã de sabɔl a ɔŋnɔ mine bara kyɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ pɛgle paapu a ngɛnnɛ kõɔ eŋnɛ bɔgse kaŋa poɔ.

Dɔɔ la are sokoɔraa zu a tona toma o sue o tontonne boma a vɔgle kpoglo kyɛ pãã zɛle a piiri kaŋa ko o za bare.

Noba ŋa bata su la kaayaa naŋ e dɔre kyɛ ka ba vɔgele kpogilo naŋ e peɛle ba toore la ba nuuri pɔge kyɛ de kuri kpoŋ kaŋ a baara a teŋɛsogɔ.

Yikyogilokoloo kaŋ araa kyɛ kyɛ ka lɔɛ yaga yaga meŋ are a lɔɛ yaga zeɛ zaa eɛ lɔdɔɛ ka lɔpeɛle meŋ bebe, ba ti la maaroŋ kyaaroo zie a be k'a zie zaa pa.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

Niŋsaalba la are ba zaa eŋ eŋee magsire kyɛ ka polisi dɔɔ kaŋa meŋ are ba nimisogɔŋ a vɔgli zupile sɔglaakyɛ ka pilen kpoŋ kpoŋ kaŋa meŋ are a be.

Dɔbɔ ne pɔgeba la lantaa ka dɔɔ kaŋa naŋ su kpare pelaa kyɛ seɛ torasa sɔglaa a are ba nimisɔgɔŋ a yele yɛlɛ kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a pãã maasiki.

A noba ŋa waa la eŋgin maleba, ba su la baa kaayaa k'a waa ŋa vaare kyɛ k'a maŋ ŋmaa tampɛloŋ k'a ba kpogilo meŋ tɔgele tampɛloŋ kyɛ ka bamine bayi meŋ su bonzeere a meŋ vɔgele zupili zeere.

Noba la laŋtaa be die pʋɔ. Ka dɔɔ kaŋ naŋ su kootu sɔglaa ane tɔrɔzɛ sɔglaa a are ba nimisɔgɔŋ kyɛ pɛgle maaki a yiele yiele a korɔ ba.

Nasaaleba la erɛ 'demostration' ba pɛglɛɛ kaabɔɔdere ka ba sɛge sɛge boma eŋ, dɔɔ kaŋa bee la ba poɔŋ, a eŋ nimiri kyaane

Bipɔgbilii la a kyɔŋ lai yiele yele ba deɛɛ wogyɛrre a le le ba nyaaŋ a eŋ lɛɛbie ba kɔkɔɛŋ kyɛ de a lɛɛbie mine meŋ a giregire ba zureeŋ.

Noba yaga la be a kyɛ, lɔɛ waa yaga k'a lɔkpoŋ kaŋa e bompelaa kyɛ k'a o lombori ŋmaa bondoɔre k'a lɔbilii kyɔŋ a tuuruu, ka polisi a be a ba nimitɔɔre kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ leɛ o kpaare kyɛ su kpare zeɛ ane wegyɛ zeɛ a le zutal-sɔgelɔ kyɛ k'a noba meŋ su koare sɔgelɔ.

Noba yaga la are ka bamine ŋmeɛrɛ gaŋgare, nembata be ba nimisogɔ a nyagele ba kpaŋkpama a seɛrɛ a kaara a banaŋ naŋ ŋmeɛrɛ a gaŋgare.

Die poɔ la ka pɔgeba bata a be ka kaŋa zeŋ kyɛ ka bayi are ka kaŋa pɛgle kapu kyɛ baŋ laara kyɛ ka daŋmama meŋ a be tabole zuŋ ba be ba sensogreŋ.

Dɔɔtayiri la ka nɛɛsere ne baaleba a be ba le na done nɛtere a gare gare a godore zuŋ a baala kaŋa zeŋɛɛ de wagyɛ pelaa a gare o nyaaŋ.

Dɔba bata la are a kyɛ a bayi su la kpare pelaa a kaŋ seɛ kurisɔglaa kyɛ ka a kaŋa na meŋ be a tee die poɔ a korɔ a o naŋ su a kparepelaa a tee teenɛɛ yaga yaga la biŋ biŋ a die poɔ ka ba maŋ koɔrɔ.

Nobɔ mine saakoŋnoŋ yɛlɛ la ka ba erɛ a dɔbɔ seɛgɛɛ wogyɛrre kyɛ ba ba su kparre a de lɛɛ ane bomma mine a gare ba kɔkɔɛŋ.

Nasabie la ɡaŋ a maala o nasabiiri bombilii ane lɔɛ a maala aloopelee ane o teebulɔ a pãã ɡaŋ a maale baare kyɛ leɛ laara a kaara.

Dɔɔ ane o bibiiri bayɔpoi la zeŋ a kyɛ k'a biiri bayoɔbo zaa taa wɔtamɛlɔ a taa dire kyɛ k'a bombile sobɔ koŋ bɔŋ di a wɔtamɛlɔ k'a ba de kyokoli a ŋmaara ne a wɔtamɛlɔ a suuruu.

Dɔbɔ la a zeŋ bɛnkye zuŋ a dɔɔ nyaŋaa kaŋa vɔglɛɛ zupile pilaa kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋ bayi bayi a eŋnɛ ɔware.

Kʋɔ la a gaŋ ka gboi a be a kuɔ pʋɔ. Deri gmaa gyili la a kuɔ zaa. A gboi veɛlɛ la paa

Pɔɔbɔ bayi la a are a kyɔɡe ba lai ba ɡaaɛ la ka ba te nyɛ a zeɛre boma ba biŋ la bontɛɛtɛɛ burɔbɛ beebe ka aŋkaarɛɛ ane koduri a meŋ bebe ka ba paŋ are kyɔɡe lai kyɛ biŋ ba pɛbilii.

Dɔba ane pɔgeba mine la a laara pɔgenyaŋaa kaŋ arɛɛ be a pɛgle gelaase o gɔɔŋ kyɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ a vɔgle zupiluu kyɛ pãâ pɛgle dãã bɔtolɔ ayi.

Zie kaŋa ka la ka bonzagra aneŋ neŋsaaba zaa a bebe aeeropleen zage bee be pɔgɔ kaŋa aeɛɛŋ a su kparesɔglaa ka bibile kaŋa meŋ are be a su kparepilaa.

Die poɔ la ka kabɔɔr biŋ, ka bukiri dɔgle dɔgle a kabɔɔde zu, ka dakogi pelaa meŋ biŋ, ka a bukiri dɔgle a dakogi pelaa zu

Nensalba la are a maala die ba pilee la moɔ la ka ba boɔrɔ ka ba de pili ne a die a dɔb. mine bee a die zusogaŋ kyɛ ka ba mine meŋ a are a teŋɛŋ pãâ derɛ a daare ne a moɔ a korɔ ba.

Sakeɛ zɔŋ zo gaŋ taa la ka ba erɛ. A dɔbɔ zɔŋɛɛŋ a wa ta a noɔre, ka kaŋa zɛŋ o nuuri. O vɔgelɛɛ kpogili kyɛ eŋ nimikyaane, kyɛ a noba pãã are a koŋkogiriŋ a kaara ba.

Vuunoba la are ka ba vɔɡele zupilipeɛle kyɛ ka kaŋ vɔɡele zupili naŋ waa sõõ ba sue kparr ba mine sue kparziiri kyɛ ka ba mine su kpar naŋ waa doɔre kuree beebe ka ba kpaarekpaare eŋ a ziiri poɔ kyɛ paŋ suli kaara bone na ba naŋ erɛ.

nasapɛle la are pɔge e bonyeni kyɛ ka dɔba e bayi a dɔɔ kang tuure bonkaŋa o nu poɔ kyɛ ka ba zaa bata tuure nyɛboore tuŋtuure a ba zaa noɔre a kaŋa na soba tiɛ o nu a ko a o dɔɔ ta soba kaa o dɔɔ ta soba meŋ de bon kang a koɔre.

Dɔɔ la are a su o peɛmɛ, o sue kparoŋ ane kuree naŋ yitaa kyɛ la su kparoŋ kaŋa meŋ naŋ waa doɔre kyɛ la deɛ bondoɔre kaŋa a eŋ a o nu poɔ are ne, o taa baagi naŋ waa zeɛ, a vɔgele zupili naŋ waa pelaa kyɛ taa sɔgelaa a eŋ nimigilli kyɛ ka o biya boma a biŋ kɔgoo.

Pɔge kaŋ la zeŋ a taa o paya ane o aŋkaare komie ane kodu a zeŋ a koɔrɔ.

Yie yaga yaga la be a kyɛ a eɛɛ yie yaga yaga kyɛ ka sokoɔraa be a sɔŋsɔgliŋ poɔ a yie mine eɛɛ yikyoŋlokoloo kyɛ kaa mine ba e yikyoŋlokoloo a mine ba ba e a la yipeɛle kyɛ kaa mine e yidɔre ane yizeere.

Pɔgɔbɔ yaga la are, a kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ a leŋ zutaraa kyɛ leɛ kaara ba, ka bamine meŋ le le zutare a are kyɛ ka bayi a lere ba nuuri, ba biŋee orɔbare bomaa nuu k'a maŋ eŋ zomɔ a biŋ kɔge ba.

Bondirii diibu zie la ka naasaaba a zeŋ gyeere tabol a kyɛ pɛgle a ba kyopstik a bondirii bee a pleterre poɔ ka glaaserre meŋ a dɔgle be.

Bibiiri banaare la a seɛrɛ ka kaŋa pɛgli zuuri kyɛ tug sɔɔsi peɛli kyɛ baŋ de wagyɛri a leŋleŋ ba nyaaŋ ka bayi meŋ su kpare dɔri.

Soja dɔbɔ banaare la are moɔ poɔ kaŋa eɛ nansaale dɔɔ ka bayi a pɛgle malfare a are kyɛ ka a nansaale dɔɔ meŋ a ti a malfa lombori kaŋa baŋ kaara.

Noba yaga la be a kyɛ ba zeŋ la dakogro zu a kyɛ kaara siniima dɔɔ ne pɔge meŋ arɛɛ la ka a pɔge nyɔge a dɔɔ kyɛ laara ka a dɔɔ meŋ laara kyɛ ka noba zeŋ ba puoriŋ ka a dɔɔ kaŋ meŋ are ba puori poɔ.

Noba yaga la be a kyɛ dɔba ane pɔgeba ba su la bonsɔglɔ a kyaare maaaroŋsɔglɔ kyɛ ka a kuu daga be a ba sensogleŋ soga ka ba de filaawa pare a kuu daga zu kyɛ de bonne naŋ tɔgle ŋa vaare a yɛre biŋ teŋɛ a de a kuu daga dɔgle a be.

Dɔbɔ ne pɔgeba ne bibiiri na zeŋ a baaloo zuŋ a baaloo bee kõɔ poɔ ka dɔɔ kaŋa meŋ a are a su kparpelaa kyɛ seɛ torazasɔglaa a tagera a baaloo waana ne a kõɔ koŋkori.

Nobɔ mine teŋ paaloŋ la ba zɔŋɛɛ wie a pɔg kaŋa vaare wagyɛ kaŋa meŋ pɛgle malefa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ a yɛre o malefa ba mine meŋ kyenɛ la teŋɛŋ.

Bibiire la deɛnɛ sokoɔraa zuŋ ba pãã zoro la ka kaŋa danweɛ ka kaŋa meŋ naŋ su kparepilaa oŋ tuuroo puoriŋ ka kpare zeɛ daŋna kaŋa meŋ a laara kyɛ tuuro ba.

Bipɔgebɔ la ngmɛɛrɛ baaskɛt bɔɔl a bipɔgɔ kaŋa na eŋ mak kyɛ su bonpeɛɛle aŋ tɔɔre tɔɔre taa la a bɔɔle a waana ne.

Bibiire la zeŋ a gɔɔre tabol a bibile kaŋa zeŋɛɛ gbɛrɛɛ sakire zuŋ kyɛ ka karetaare paŋ dɔgle a tabol zuŋ baŋ deɛnɛ ne.

Nasaleba bata la are ka pɔɡeba bayi be ba poɔ kyɛ ka dɔɔ e bonyenaa ka ba su kparoo na e tevaare a eŋ ba walantenbuusiri ka ba erɛ tevaare ennɛ taaboore mine ba naŋ kpaare poɔ a maala a tevaare ennɛ a taaboore na zu ka a e velaa zaa nyaa.

Nobɔ yaga la koɔ poɔ ka ba mine yagre ba kaayaa kyɛ kyɛre ba koruŋmaara kyɛ ka ba mine meŋ su a ba kparre a meŋ be ne a koɔ poɔ pɔgbɔ ne dɔbɔ zaa la be a koɔ poɔ ka boŋkyoglokolo kaŋ a are a koɔ poɔ.

Vuu maal nobɔ la a are ba waaɛ yaga a vɔgle ba kpoglo ba mine vɔglɛɛ kpoglo naŋ e bomdoɔre ka ba mine meŋ vɔgle bompeɛli kyɛ ka ba mine su kparre naŋ e sɔglɔ ka ba mine meŋ su kparrepeɛli ka ba mine nyɔgnyɔgaa a boma kyɛ ka kaŋ do kyɛnɛ a taaɛ buɔ.

Nasal biiri la ane a nasa pɔge kaŋ ka ba de bontoore mine toore ba nuuri kyɛ kaara felaawa puuri mine naŋ waa yelo k'a mine waa zeɛ kyɛ k'a biiri mine laara kyɛ kaaraa boma.

Neŋsaal iruŋ iruŋ la a langtaa ba bee so koɔraa zuŋ a kyɛnɛ ka ba mine mare baagirre ka ba mine vɔgle zupile kyɛ ka sonkonso bon kpoŋ kaŋa meŋ a are a so koɔraa noɔreŋ.

Bidɔbɔ ne bipɔgebɔ la ba mine seɛɛrɛ la kyɛ ka ba mine meŋ are bibile kaŋa zeŋɛɛ a nimisugɔŋ a tuŋ sɔkse peɛle ka bipɔgɔ kaŋa meŋ tēɛ o nu kyɛ su kpare zeɛ bidɔɔ kaŋa meŋ suee kpare dɔre kyɛ eŋ nimikyaane ka ba mine meŋ tēɛ tēɛ ba nuure.

Naasaleba mine la zeŋ a kyɛ ane ba bie kyɛ ka baa meŋ yi wa zeŋ a ba nimitɔɔr bw zeŋ la lɔɔre zu kyɛ ka a baa zeŋ a kɔvaɡbɛr zie sɛŋ na.

Bidͻͻbilii bata na be baa poͻ a ͻnnͻ kõͻ. Ba taaԑ bogitiri ata, a bogiti kaŋa eԑԑ kuruu, ka ayi meŋ e oorͻbare.

Noba yaga la be a kyɛ ba taa la kuori a dɔba tu la a bogi a de a kuu a eŋ bonne poɔ a eŋnɛ a bogi poɔ kyɛ ka ba mine a are a lere ba nuure kyɛ kaara.

Noba yaga be la a kyɛ pɔgeba ane dɔba ba mine arɛɛ deŋdeŋne a su kparewogre ka ba mine meŋ su maŋkue kyɛ ka dɔba banaare a zeŋ ba nimitɔɔre a guri guri ba gbɛɛ a zeŋ.

Bipɔgbilii la ngmeɛrɛ ba bɔl a bipɔglee kaŋa deŋ la wiɛ a seɛ kure dɔre kyɛ pãã ngmɛɛrɛ a bɔl ka kaŋa meŋ a su kparepilaa a zoro. ngmaara a bɔl.

Sokoɔraa zu la ka lɔɛ a zoro kaa dɔbɔ mine are ka ba mine meŋ are kɔg a lɔɔre kaŋa a su kooturre ba deɛɛ flakerre a ba ba a lɔɛ mine eŋɛŋ.

Tigre zie la ka pɔgesarre mine a yiele yiele ba lee wagyɛrre ba nyaaŋ a yɛre lɛɛ kyɛ le zutarre meŋ kyɛ pãã zel zel ba nuure.

Moɔ poɔ la ka wɔɔ a are ka daare meŋ are are be ka lɔɔre are ka nobɔ mine be a lɔɔre poɔŋ a zeŋ a kaara a wɔɔ kaŋa vɔglɛɛ zupiluu.

Dakogiro la biŋ a kyɛ ane teebol, a teebol zuŋ ba pare la kokyo kaŋa naŋ taa bomwɔmɔ k'a bomwɔmɔ tɔgele vaare kyɛ k'a dakogiro a biŋ k'a teebol meŋ biŋ.

Lɔɛ yaɡa yaɡa la a are ka sokoɔraa meŋ be a be kyɛ ka lɔɛ mine e bɛrɛ kyɛ ka a mine e biliibilii ka a mine e peɛle kyɛ ka a mine e sɔɡelɔ.

Gbɛre la be a kyɛ o zeŋ la a gbɛrɛɛ dakogi zu a kyɛ mɔnɔ kyɛnɛ ka a ba mine meŋ be a puoriŋ o na eŋ ba e gbɛre a meŋ zoro tuuro o ka a kaŋ meŋ gaa te are.

Dɔba la are ka teratare meŋ a biŋ biŋ gyeere a teraata kaŋa do arɛɛ zikunkuni kaŋaŋ baŋ pãâ are a kaara kyɛ ka lɔɔzekpoŋ kaŋa meŋ a yi te are o yoŋ.

Pɔɡebɔ ane dɔbɔ la leŋ ba bawaseɛ boma ba leŋee kyeemɛ kyɛ leŋ a bawaa kuri meŋ dɔbɔ ane pɔɔbɔ ba kyɔɡe la lai a pãã seɛrɛ ɡɔlɔ a die.

Deyelong pou la ka kɔgree bin bin jiiri tabol ka ninsaaliba zeng a jiiri a tabol mene kye ka kareta peɛle meng bing ba nimisɔgun.

Pɔg zɔnne la ziŋ bɛnkyi zu. Ba le la zutalaare kyɛ ka bon peɛle mare ba zaa niŋe pʋɔ.

Neŋ kyɔge zie la ka pɔgɔ kaŋ zeŋ a eŋ mak kyɛ ka kaŋa meŋ are a meŋ eŋaa mak kyɛ de nɛte a eŋ o zuŋ a kyɛ pãã de panieɛ a kyɔgrɔ ne a o na naŋ zeŋ a dakogo zuŋ.

A saseɛ kɔndoge poɔ zie la ka a pileŋ are, ka a noba pãã kyɛnɛ gɛrɛ ka ba te kpɛ. Ba mine marɛɛ baagere kyɛ pɛgele mine meŋ.

Dɔbɔ bayi ne pɔgebɔ bata la, a pɔge kaŋa eŋee nimikyaane kyɛ yɛre kpare zeɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ go kyɛ yɛre boŋsɔgglaa.

Bibiiri banu la are sokoɔraa ka kaŋa paa be ba nimisɔgaŋ a de o nɔɔtere o leɛ kanmire o paa de a ŋmaare ba ne fuuto.

Pelen poɔ la ka dɛbɔ ane pɔgebɔ a zeŋ a dɔɔ kaŋa eŋɛɛ nimikyaane kyɛ su kootu dɔɔ kaŋa meŋ vɔgle zupilepelaa kyɛ su kparrepelaa pɔgekaŋa meŋ deɛ tandɔre a gare o bɔgaŋ.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

Noba yaɡa la are kyɛ ka pɔɡe kaŋ zeŋ dakoɡi zu a kyɛ biŋ teebul ka ɡama pare a teebuli zu ka o ŋmaara ba kyɔɡɛɛ lai ka dɔbɔ ne pɔɡebɔ zaa be a be a pɔɡe kaŋ pɔne la bie kyɛ ka kaŋ sɛreta a tabuli nimisoɡa kyɛ ka ba kaara a pɔɡe.